Dzɔgbevɔ̃e aɖe dzɔ ɖe ɖevi aɖe dzi eye wokɔ ɖevia dzo yina ke ɖevi mamlɛawo tɔ la, wokplɔ amewo ɖo hedzo yina. Ɖevi yi ke wokɔa, wobla ata nɛ alo wobla afɔ nɛ.

Edzoxɔŋueẽ aɖee ya le fi ya eye akpɔ be wokɔ ekawo kɔ kpe ɖe eŋu, ekawo eɖewo le aŋuti ɖiɖi eɖewo le dzɛ̃ ɖe, ke akpɔ ame eve ɖe wotɔ ɖe ŋgo aɖe me makaɖe dzi woawoe le edzoa ƒe ŋdɔ wɔm.

Aƒe aɖe mee ya eye aƒewo sugbɔ ɖe eme ke nakpɔ be kplɔ̃ ɖe le domezã ke zikpui aɖe le axadzi ne kplɔ̃a. Afi mae amewo nɔ anyi nɔm ɖe mee ma eye gaŋɔ le zikpuia ƒe axadzi.

Fiya hã nya teƒe gã aɖe alo dɔwɔƒe gã aɖe yi ke be wogadze dɔ bubu wɔwɔ gɔme eye wo katã woɖɔ kuku be ne nane be yeadzɔa age dze woƒe ta hã la, mate ŋu agblẽ nu le woƒe ta ŋu o.

Ame eve wonɔ anyi ɖe edɔ aɖe wɔƒe. Ke akpɔ be emɔwo le wogbɔ eye wonɔ emɔ asi trɔm le emɔwo ŋuti alo emɔwo ŋudɔ wɔm eye akpo ŋutsu kple nyɔnu. Ŋutsu edo awu eye nyɔnua hã do awu yi ke le.

Eʋuƒoƒe aɖe ye ya nakpɔ be wonɔ dekɔŋu wɔm, yike be wonɔeɣe ɖum. Wo katã wole nɔnɔme ɖeka me alo do ŋu ɖe nɔnɔme ɖeka dzi. Ke akpɔ be wonɔ eɣe ɖum. Wo katã wotrɔ mo ɖe akpa ɖeka eye ŋutsua wole megbe.

ɖeviɖeya emlɔnyi ɖe anyigbã henɔ fefeŋuwo kpɔm eye aleyike wò kpɔm mɛ la eŋua edó dzidzɔ nɛ alegbegbe be yeŋtɔ hã edzi be nenye be yateŋu awoea anyo be ya woe

Amewo le dɔwɔƒe. Ne ekpɔe akpɔ be wonɔ nyadzɔdzɔ gblɔm ke wonɔ enu kom. Ame yie le domeza enɔ ame yi ke le yiƒe miame kpɔm ye wo katã wo enu kom.

Edɔwɔƒee ya alo wonɔ emɔ dom ke gɔntae ma wonɔ dodom eye nakpɔ be eŋu ya ke ekuna ekea ɖe emɔ dzia yihã le wogbɔ fi ma.

Eŋu vi aɖee ya le emɔ dzi eye wokɔ agba ɖe em eŋua tame eye amewo hã le eŋua ta me. Ke eŋua ƒe aŋgbadada le abe aŋtsiɖiɖi ene eye amewo hã le ŋgo ɖe asi.